Igitungwa citwa inka kiri mu iraro ryayo kikaba casohoye umutwe kugirango kibe kirarisha ico gitungwa kirya ivyatsi kikaba gifise amahembe atari maremare cane n’ibara ry’umugina.

Ubwoko bwinkende bita Inguge ihetse akana kayo k’umugongo bikaba biri kubibuye n’amazi atemba hamwe n’ibindi biti birebire n’ivyatsi kuruhande

Ubwoko bw'inkende zibiri ziri ahantu hamwe hameze nkahabonerana. Izo nkende zifise ubwoya busa nubwirabura, imwe muriyo ikaba iriko inywa amazi mukantu k'agacupa kaborena.

Ibiti bakase mu bipande bitobito vyinshi, bimwe bimwe bikaba bigerekeranije ku bindi. Iruhande yaho hakaba hari umurima urimwo ivyatsi vyinshi bitandukanye n'utundi dushurwe tumwe tumwe.

Ibitungwa vyo korora vyitwa inka, izo zikaba zonze hakaba umugore yambaye agatambara mumutwe, ariko akorako iyifise ibara y'irabura n'amahembe manini. Izindi zikaba zifise ibara risa nk'iryumugina.

Ahantu bashize hamwe ivyamwa vy’ubwoko butandukanye hakaba harimwo amatunda, imihwi, imicungwe, n’amananasi. Ivyo vyose babishize hejuru y’umufuko ufise ibara ryera.

Ahantu hari ibitegwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hakabamwo ivy'ibigori bimwe bimwe bifise amababi yumye, hamwe n'ibindi biti binini vy'imyembe, hari n'inyubako kuruhande idasakaye yubatswe n'amatafari.

Umuntu w'umogabo ahagaze mw'ibarabara imbere y'ayandi mazu menshi atonze kumurongo. Afise itabi mu kanwa yambaye n'ishapo ifise ibara ritukura. Yambaye n'uwundu mupira wimbeho umufuka gushika kw'izosi.

Ikiyaga kinini gifise amazi agomba gusa nk’ubururu, ku ruhande hakaba hari umusenyi n’ibiti vy’ ubwoko butandukanye bitewe hamwe n’iyindi misozi miremire, n’utuzu dufise irangi ryera.

Umusozi wagutse cane ukaba ufise ibiterwa vyinshi bitandukanye. Haribiti bimwe binini, ibindi bikaba ari bito. Hakaba n'ahandi hataramera ivyatsi, hakiri umusenyi. Hari ibiti bimwe bifise ibara rigomba gusa nk'iry'umuhondo hakaba nibindi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Amazi atemba ava mu misozi agatembana inguvu nyinshi aca ku bibuye binini binini kandi bikomeye, kenshi na kenshi usanga ku ruhande haba hari ibiti vyinshi birebire.

Akantu kagasoko kadandaza ivyamwa, muri ivyo vyamwa hari bimwe bita imihwi, imyembe, amatunda n'ibindi biri k'uruhande. Hari amacupa menshi y'amazi, vyose bikaba biteretswe k'utuntu twutubaho

Umugore ahagaze muruzi yunamye ariko aravoma akaba yambaye impuzu y'igitenge irimwo ibara ritukura hamwe n'agapira gafise ibara ryera, kuruhande har'ubwato hakaba hari n'ibiti biteye hakurya y'urworuzi.

Agakoko ko mw'ishamba gafise ibara ry’umugina n’amaguru ane, kari mw'ishamba risa nk’iryumye kakaba kariko gasimba ahantu harengana amazi kageragera kujabuka kurundi ruhande.

Akayir k’ivu gahagatiwe n’imirima ibiri k’urundi ruhande hari umurima w’ibigori vyishi kurundi ruhande hakabamo umurima w’ibigori uvanze n’ibindi biterwa vy’imyumbati.

Inka nyinshi bashize ahantu hamwe ziriko zirarisha , zikaba zifise amabara atandukanye, hari izifise ibara ry'irabura ryonyene, izindi zikagira ibara ryera niry'irabura icarimwe.

Ibiterwa vy’amababi yonze ariko maremare akaba ari ibiterwa vy’imyumbati, ayo mababi bashobora kuyateka bakayarya nk’imisoma canke bakarya iyo myumbati iva mu ivu ako kanya.

Inkende yugaranwe ahantu ikaba yicaye yikoze kumutwe, ifise ubwoya bw'amabara y'irabura , kuruhande hakaba hari ivyatsi n'ayandi mabuye.

Abagabo benshi bari ahantu hamwe, bamwe bicaye abandi bakaba bahagaze, bambaye impuzu nyinshi zitandukanye ,hakaba hari imbere yabo ibintu umengo birimwo imiti bashobora kuba bagira batere ibitegwa.

Umusozi werekana imirima myinshi ipanze k' umurongo n' ibindi ibiti kuruhande birebire hakaba n' ibiti bifisise amababi yumye n' ibindi bitagira amababi namba. iyo mirima yose ikaba ishobora kuba ariyi biterwa bimwe.

Ishamba irimwo ibiterwa vyinshi bitandukanye, hakaba bimwe bifise amababi asa nkayagutse ariko magufi, kuruhande haribindi biti birebire, bito bito. Ico kirere kikaba kimuritswe nizuba rirasa.

Umuntu w'umugore yambaye igitenge camabara atandukanye, harimwo ibara ry'umuhondo nagapira kamaboko magufi gafise ibara risa nki ry'ubururu. Kuruhande yiwe hari ingunguru iriko ibicapo nibindi vyandiko.

Igikoko co mu mazi bita imvubu, gifise udutwi duto, kinini, kikaba gifise n’amenyo maremare akarishe. Kenshi na kenshi kiragendera no kw’isi kikaba kirya ivyatsi.

Ibitegwa vyamaze kwama infungugwa bita imyungu akaba ari minini minini, iteye nk’imizingi, ayo mababi yayo akaba ari manini nayo harimwo ayasa nk’umuhondo n’utundi twatsi twumye ku ruhande.

Ishamba rifise ivyatsi bitaramera bikiri bike, hakaba hari nibindi biti kuruhande birebire bifise amashami mato bikaba bifise na ma babi mare mare yonze. Hari nibindi biti bitandukanye kuruhande.

Umusozi utari muremure cane ariko wagutse , ufise ibiti vyinshi nizindi nyubako zitandukanye , zimwezimwe zifise amabati aboneka ko agomba gusa nkayatukura hakaba nikiyaga kuruhande yuwo musozi .

Igitungwa citwa inka gifise amabara atandukanye kikaba kirikumwe nibindi kuruhande, ifise ibara ry'umugina niyindi isa nki ryera. Rihagaze ahantu hari ivyatsi bigufi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Umurima wagutse urimwo ibiterwa vyibigori, harimwo bimwe bimwe bifise amababi asa nkayumye afise ibara ryumuhondo, nayandi agifise ibara yurwatsi rubisi, hakaba hubatswe amazu menshi kuruhande.

Igiti c'Indimu cerekana indimu imwe, kikaba gifise Amashami yunze n'Amababi menshi matomato. Indimu ikoreshwa kenshi muguteka akaba ari igiti gitewe n'Abantu benshi.

Igiti gifise udushami duto duto ariko amababi menshi, hasi hari ivyatsi bikase , ku ruhande hakaba hari n’ayandi mashurwe asa nk’ayakase ku murongo afise utubabi duto duto.

Ahantu hari ibiterwa vyubwoko butandukanye hakabamwo ivyimyumbati n’ibindi bifise amababi manini hamwe n’ibiti birebire vy’amababi mato n’intsinga zamatara zica hejuru kurivyo biti

Umurima urimwo ibiterwa vy'ibigori biriko biruma hakaba hari n'ikindi giti c’umwembe kinini impande yaho hari inzu itarubakwa neza n'iyindi y’ubatswe isakaye ifise ibara ryera

Urugo rufise ibiti n'ivyatsi vy'ubwoko butandukanye, hakaba harimwo igiti kirekire , ibindi bitoya bifise n'amababi yonze, hamwe n'utubuye twubatse kuruhande harimwo utwera n'utwirabura.

Ibitungwa vyo kworora vyitwa Inka babishize hamwe ari vyinshi cane, hakaba bimwe bimwe bifise amabara abiri atandukanye. Ku ruhande hari uduti tubiri tutagira amababi, izo nka zikaba zifise ibara ry’umugina n’irindi ryera.

Ishamba rifise ivyatsi bitaramera, ahandi bikaba bihari. Hakaba hari n'umurima w'ibigori inyuma. Hari nibindi biti kuruhande bifise amashami, bikaba bifise namababi maremare yonze nuwundi mugabo ari iruhande yigiti.

Ibitungwa vyitwa ingurube hakaba hari zibiri, imwe nini n’iyindi nto, ziryamye ku mbaho zikaba zifise n’amabara atandukanye. Iyo nini ifise ibara ryirabura ku mutwe, zikaba ziri mw’iraro ryayo.

Abagabo bari hagati mumurima wibitegwa bafise utudobo bashiramwo imiti yo gutera ivyo bitegwa hakaba hari akadobo kera akandi gafise ibara ryubururu iryirabura hamwe na rimwe ry'umuhondo

Ishamba ifise ivyatsi bigufi n'ibindi bitegwa kuruhande , hakaba hari n'igiti c'ibitoke hamwe n'ibindi biti vy'ubwoko butandukanye , kuruhande hari inzu isakaye isize n'irangi ryera.

Uruzi rurimwo ibikoko vyinshi biri hamwe ivyo bikoko bifise amatwi mato binini bakaba bavyita imvubu iruhande yaho hari ivyatsi bifise udushugwe tumwe tumwe .

Abantu bariko bagendera kumazi m'Ubwato, hakaba harimwo bamwe bafashe inkoni bakoresha mukugira begere imbere, bari kuruzi rwagutse cane rifise Ibara rigomba gusa n'ubururu.

Imisozi myinshi irimwo ibiterwa bitandukanye. Hamwe bakaba barateyemwo imirima, ahandi hakaba hatarama ivyatsi. Hakagira niyindi ifise ibiti vy'ubwoko butandukanye, bimwe vyimeza, n'ibindi batera.

Umurima wagutse harimwo ibiterwa vyinshi butandukanye , hakaba hamwe hataramera ivyatsi n'ahandi hari ibiterwa vy'ibigori bikiri bishasha navyo bitaragera kumera ,kuruhande hari ibindi biti birebire.

Ibitungwa vyo korora bita inkoko biriko birasangira mugasahani karimwo udutete dutoduto twinshi, zikaba zitandukanye. Hari imwe ifise ibara ry'umugina niyindi ifise ibara ryera.

Imfungurwa bita umwungu uwo akaba ari munini cane ,ufise amabara menshi atandukanye hari ibara ry'umuhondo, nirindi risa niry'urwatsi rubisi, iryo bara ry'umuhondo ryerekana kuwo mwungu uba warahiye neza.

Uruzi rugenda rubandanya rufise amazi asa nabi, rukaba rumuritswe n'izuba. Hari ibiti vyinshi kuruhande atari birebire cane ariko bifise amababi menshi, ibicu bisa nk'ivyera.

Ikiyaga gifise amazi asa nk'ubururu hakaba hari ubwato bubiri bufatanye hamwe bufatishijwe n'ibintu umengo namatete, kuruhande hari ibiterwa vyinshi , hakaba hari n'ibiterwa vy'ibitoke n'ibindi biti bifise amashami n'amababi .

Ibitungwa bita inka bifise amahembe mare mare cane ubwo bwoko bakaba babwita imyambo, zifise ibara rigomba gusa nk'iryumugina. Zikaba zihagaze ku ruhande y'ubwatsi burebure.

Igikoko co mumazi kinini gifise amatwi mato rimwe rimwe kigendera kw'isi bakacita invubu. Gihora kirya abantu ariko gisanzwe kirya ivyatsi kikaba gihagaze murayo mazi gifise n'ibara rigomba gusa nk'iryirabura kumunwa.

Akayira kagutse k'ivu risa nkiritukura gakikijwe n'ibiterwa bitandukanye, hakabamwo Ibiti bakuramwo amamesa, n'ibindi vy'ibigori kuruhande bitarama bifise amababi yurwatsi rubisi.

Uruhome rufise ibara risa nk'iryera hakaba hari uduti tubiri dutoduto duteye mwivu rifise amabuye yirabura hakaba hari n'utundi dutafari twakoreshejwe m'ukubaka.

Ahantu bita kukiyaga, haba hari ikiyaga kuruhande n'umusenyi, hakaba hari ni biti vyinshi vyubwoko butandukanye nayandi mazu kuruhande afise nibara ryera asakaye.

Igikoko co mu mazi rimwe rimwe kigendera kw’isi bita Ingona gifise umurizo mure mure kikaba gifise umubiri ukomeye umunwa muremure amenyo akarishe ariko nta rurimi kigira .

Ahantu hari amabuye menshi amwe amwe ameze nkayamanyaguritse , hakaba hari n'ibitegwa vy'ibigori bifise amababi yumye cane, n'ibindi biti birebire kuruhande , n'izindi nyubako.

Umugabo ahagaze kubwato ari mu ruzi akaba afashe mu ntoke inkoni ndende akoresha muku gendesha ubwato kugira yegere imbere, akaba yambaye agapira gafise ibara kagomba gusa nki ry'umuhondo.

Infugurwa bita imyungu bashize hamwe ar’ibiri igerekeranye ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iry’urwatsi rubisi n’utundi turongo tugomba gusa nk’utwera. Bayishize hejuru y’umufuko ifise ibara ryera

Igiti camashami mato ariko gifise amababi maremare ariko yonze camaze kwama, ivyo vyamwa bifise ibara ryumuhondo bikaba biteye nkumuzingi. Hasi hari ivyatsi bimuritswe nizuba .

Amababi y'ibiterwa bamanitse hejuru ari menshi, hakaba amwamwe asa nkayumye nayandi agisa neza ataruma. Ayumye afise ibara rigomba gusa kiritukura niryumugina bivanze. Ayakimeze neza nayo akaba afise ibara risa nkiyurwatsi rubisi nakandi gasa nk'umuhondo gake.

Ibinini vyamabara atandukanye biteye nugutandukanye , hakabamwo ibiteye nkumuzingi , hamwe nutundi dukopo turimwo Ibintu bisa numuhondo nibindi bisa nurwatsi rubisi vyose biteretswe ahantu hera .

Ahantu hari umusozi munini uteweko ibitegwa vyinshi bitandukanye hakaba hari n'ibiti birebire. Hamwe hamwe hafise ivyatsi bigufi ariko vyinshi hakagira nahandi atavyatsi nabimwe.

Inyubako nyinshi zama nzu hamwe n'imisozi hakaba hari iy'isakaye isize niragi ryera ihagatiwe nibintu vyinshi vy'ubwoko butadukanye hari numuntu ariko utambuka kw'ibarabara yambaye agapira kera.

Ibitungwa vyo korora vyitwa Inka bashize hamwe ari vyinshi bifise amahembe mare mare hakaba hari n'abandi bantu bazishengereye ari benshi izo nka zifise amabara atandukanye hari zimwe z’umugina izindi z'era n’izindi zirabura .

Ahantu bashize ibiti bikase vyishi bakabigerekeranya hamwe bigufi, Hejuru hakaba hari ibati risakaye ,Ayo mazu ashinzwe kuvyuma birebire bifise ibara ritukura.

Ahantu herekana kari ruguru hakaba har'ivu risa nkiritukura nayandi mazu menshi atandukanye atari hafi na hafi, hari ibiti vy'ibitoki, nibindi biti vyubwoko butandukanye.

Ishamba irimwo ivyatsi vy'ubwoko butandukanye n'inka kuruhande ziriko zirarisha hakaba hari inzu yubatswe namatafari idasakaye nabandi bana bariko batembera kuruhande yiyo nzu.

Ahantu hari ibiterwa vyinshi hakabamwo ibiti bimwe birebire n'ibindi bigufi harimo nudushugwe twinshi dufise ibara ry'umuhondo. Ahohantu hamuritswe n'izuba ikirere kikaba gisa nk'ubururu n'ibicu vyera.

Ibikoko bigendera kenshi mumazi bita imvubu birihamwe ari vyinshi bakaba bifise udutwi duto numurizo muto kenshi biragendera no kwisi bikaba bifungura ivyatsi

Ubwoko bw'inyoni buhagaze kugati gatogato gafise amababi agomba gusa nkay'umuhondo. Iyonyoni ifise amabara menshi atandukanye ikaba ifise ibara nyinshi yera kumunwa ikaba ifise ibara rigomba gusa nk'ubururu bukebuke.

Ibiti vy'imisigati birebire bifise n'amababi maremare , hamwe n'inzu kuruhande idasize irangi ariko isakaye, ikaba ifise amadirisha n'imiryango hasize irangi ritukura.

Inyamswa zo mumazi bita amafi bashize hamwe mukantu kakadobo gafise ibara ritukura, akaba ari mabisi ata namwe atetse, hari umugabo ariko arazikoramwo yambaye n’isaha kukuboko.

Ibikoko borora bita inka bifise amahembe maremare, babishize hamwe ari vyinshi bimwebimwe bikaba bifise amabara atandukanye nizindi , hari izifise ibara rigomba kumera nkiryirabura , nibindi bigomba gusa numugina .

Ibiti vyinshi bakase mu bice bito bito bakaba babishize ahantu hamwe babigerekeranyije, bashaka kubikoresha mu kubaza bagakuramo imeza, intebe, n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Ibitungwa bita intama ziri mwiraro ryayo zikaba zifise amabara atandukanye, hari izifise ibara ryera gusa nizindi zifise amabara abiri harimwo iryumugina niryera.

ibitungwa vyo korora vyitwa inka bashize hamwe ari vyinsi bikaba bifise amabara atandukanye ibara ry,umugina n'irindi ry'era biriko bikogwako n'abandi bantu bari kuruhande bambaye impuzu zitandukanye .

Ikiyaga gifise kuruhande umusenyi nubundi bwato bufise amabara menshi atandukanye. Ntamuntu numwe arikuri ubwo bwato, ubwo bwato bukaba bufise ibara ritukura nirindi ryubururu hakaba nutundi tuzu kuruhande turimwo abantu.

Ibiti vyinshi vy’ubwoko butandukanye harimwo bimwe bimwe bivamwo imboga, hakagira n’ibindi bivamwo amamesa, n’ibindi bitama ivyamwa. Ibicu vyaho bisa nkibigomba kwirabura.

Abana babiri bahagaze mumurima wibiterwa bita amabungo hakaba hari uwamuye menshi akaba yayashize mugaseke gafise ibara risa niryumugina , abo bana bakaba bariko baratwenga .

Ibikoko bitatu bivyibushe vyamatwi mato bita imvubu atari ivyo korora, bibiri murivyo biriko birarisha ubwatsi, ikindi kiri inyuma cicaye muri ubwo bwatsi. Hakaba namazi inyuma yivyo bikoko.

Ibitungwa bita impene bihagaze ahantu ku mbaho , bikaba bifise amabara atandukanye, harimwo iry'umugina niryera hamwe n'abandi bantu bahagaze kuruhande, n'ibiti vy'ibitoke.

Ibiti birebire biri mu mazi bifise amababi yonze, amw'amwe yumye afise ibara ry'umuhondo; n'ayandi agifise ibara ry'ugwatsi rubisi, kur'urwo ruzi har'ayandi bababi areremba hejuru.

Ibitungwa bita inka bifise amahembe magufi n'ibara risa nk'iryumugina ,impande yaho hari umurima w’ibigori bidasa nk'ibirera nibindi vyatsi n'ibiti bitandukanye

Ishusho iriko ayandi mashusho atandukanye yerekana ubucupa bw'imiti bashobora gutera ibitegwa, ivyo bicupa bifise amabara atandukanye harimwo amwe amwe asa nk'umuhondo ayandi y'ubururu.

Umuntu w'umugore yunamye yambaye impuzu z'ibitenge zamabara atandukanye ariko akorako igitungwa co kworora citwa inka, gifise amahembe maremare kikaba gifise namabara menshi atandukanye harimwo iryirabura iry'umugina niryera.

Ibihome vy'amazu bifise ibara ry'urwatsi rubisi n'imiryango ikaba ifise iryo bara, hari ibiti n'ivyatsi kuruhande hakaba hari iruhande urundi runtu rufise ibara ritukura.

Ishamba yagutse cane hamwe niyindi misozi mire mire kuruhande harimwo ibiti vyinshi vy,ubwoko butandukanye hakabamwo bimwe binini binini nibindi bito bito nibindi vyatsi.

Inyoni nyinshi z'ubwoko butandukanye harimwo zimwe ziriko ziraguruka zija hejuru izindi zikaba ziriko zimanuka zija ku mazi hakaba nizindi zikiriko zigendera ku mazi n'ibindi vyatsi birebire bitewe kuruhande yurwo ruzi.

Abantu benshi barimwishamba bashengereye ibikoko vyokworora bita impene bikaba bifise amabara atandukanye harimwo zimwe zifise ibara ryirabura; izindi zikagira iryumugina; izindi zikagira amabara avanze.

Umurima wibigori vyinshi ariko harimwo bimwebimwe bifise amababi asa nkayumye kuruhande hari inzu isakaye isize irangi ryera nipikipiki imbere yiyonzu, hakaba nibindi biti bitewe kuruhande .

Imisozi myishi irimwo ibiterwa bitandukanye ,ibiti birebire, imirima nahandi atacatsi nakimwe camye n’utuyira duto duto twivu hakabamwo n’ibiterwa vy’ibitokii

Ibitungwa vyitwa inka zikaba zonze n'amagufa aboneka harimwo zimwe zifise amahembe kandi zose zikaba zifise amabara atandukanye, hari izifise ibara ryirabura izindi zikagira ibara ryumugina.

Ukuboko k,umugabo y'irabura afashe mu ntoke itabi akaba ayifatishije udutoke tubiri ku ruhande yiwe hari intebe ifise ibara ry'ubururu iryo tabi rikaba ririko riva umwotsi atari mwinshi ikaba ifise n'akamaro kabi k'umuntu .

Ibiterwa vyinshi bashinze hamwe bifise uduti dutoduto twonze, na mababi matomato ariko atari magufi, bikaba bitewe mudukobo dufise ibara ryirabura twose.

Ahantu hari ibiterwa vy'imyumbati bigifise amababi y'urwatsi hakaba n'ibindi vyaguye hasi vyumye cane vyose bikaba biri kw'ivu risa nk'umugina mengo ryarumye.

Ikiyaga kiriko kimurikwa n'izuba, impande hari umusenyi. Hakaba hari ubwato bwafutswe n'igitambara cera. Hari n'utundi tuzu ku ruhande dusakawe n'ivyatsi bito bito.

Amazi atemba ava kumisozi aca kubibuye binini binini agatembana inguvu nyinshi kenshi na kenshi usanga hari Ibiti kuruhande birebire vy'ubwoko butandukanye.

Akayira gato kabandanya, gahagatiwe n'ibiti bitandukanye ariko vyonze, birebire n'ibindi vyatsi ku ruhande. Hari ibiti bimwe bimwe bisa n'umuhondo, n'ibindi bifise amababi maremare yonze.

Umugabo ariko ararisha inka ubwatsi. Iyo nka ikaba ifise ibara ryirabura n’irindi ryera, uwo mugabo akaba yambaye impuzu ifise ibara nk’iryubururu akaba ari mw’iraro y’iyo nka.

Umugore y'icaye ahantu hari uducupa twinshi turiko ivyandiko n'amashusho bitandukanye hakaba harimwo imiti y'ibintu vyinshi, harimwo iyica ibikoko n'iyindi bakoresha ku bitegwa.

Igikoko co mw'ishamba bita ingwe bugaraniye ahantu kikaba gifise amabara meshi hakabamwo utuntu twutuburungu dufise ibara ry’irabura ahandi hakaba hafise ibara ryera nirindi risa nk’iryumugina.

Ibiti vyinshi vy'amashami mato ariko bifise utubabi twinshi duto. Utubabi tumwetumwe dufise ibara ry'umuhondo, utundi tukagira ibara ry'urwatsi rubisi. Ico kirere kimuritswe n'izuba ryaka cana.

Ivyamwa vyitwa amatunda bashize hamwe ari menshi afise amabara menshi atandukanye irifise ibara ritukura cane n'iryumuhondo gato riba rihiye cane kurusha ayafise ibara ry'ugwatsi.

Abantu babiri bari hamwe umwe akaba afashe akadobo gafise ibara ryera; akaba yambaye n'agapira gafise ibara ry’ubururu, uwundi yambaye agapira gafise ibara ryera, akaba afise mu ntoke utuntu dutoduto umengo n'utubuto canke intete dufise ibara ry’ubururu atari cane.

Inzu iri munyubako ifise imiryango, amadirisha, amabati. Imiryango ikaba isa n'irangi ry'Umutuku, ikaba ifise n'umusigati uteye Kuruhande.

Ukuboko k’muntu afashe agacuba karekare kandi gatogato karimwo amazi atarii meshi cane akaba yambaye mu kubokoko akantu k’ibara ry’ubururu n’ishati y’amaboko maremare ifise ibara ryera.

Agacupa bateretse ku gatabu karimwo ivyandiko kakaba gafise amashusho yerekana udukoko twubwoko butandukanye handitseko ivyandiko bifise amabara menshi harimwo iryubururu iryera niryirabura .

Ukuboko k'umuntu gufise ivu, agira ashire kubiterwa bishasha bitarakura. Ivyo biterwa bifise ibara nk'iry'urwatsi rubisi. Aho hantu hakaba hariko hamurikwa n'izuba.

Ubucupa bubiri bashize hamwe hakaba hari kamwe gato nakandi kanini, bufise ivyandiko biri mu mabara atandukanye harimwo iryera, iryubururu ivyo bicupa bikaba bisa nk'ibara ryumugina.

Agashashe kerekana ibicapo bitandukanye, nibindi vyandiko. Hakaba harimwo ibiti, kikaba gifise namabara menshi atandukanye. Iyo shashe irafise ibara ritukura, iryubwatsi bubisi, ni ryera. Rikerekana utuntu twudutete dufise ibara ryera turi mugaseke.

Umugabo ari hagati mumurima w ibiterwa ark arawupoma imiti akaba yambaye impuzu zisa agapira n ikabutura ni shapo ifise ibara ryirabura nibirato birebire vyirabura

Ubucupa bubiri burimwo umuti kamwe ni kanini akandi kakaba gato bufise ubupfundikizo bwera bukaba bufise n'ibindi vyandiko hakaba harimwo amabara menshi atandukanye harimwo ibara ritukura n'irindi bara risa nki ry,urwatsi .

Uduseke tunini twinshi dutonze ku murongo bashizemwo ifumbire dusakawe nakantu kamwe kibara ry'ugwatsi rubisi, impande hakaba har'ivu vy'ibara ritukura, hamwe nahandi hantu hasakawe n'ivyatsi.

Abantu bahagaze m'Umurima w'ibigori ,bariko bawutera imiti bakaba bambaye ubufuka munwa ,bahetse n'ibidni bintu mumugongo, kuruhande hari n'ibindi biti birebire bitewe.

Agashashi k’umiti gateretswe ku meza igomba gusa nk’iyera inyuma yaho hakaba hari ishurwe, ako gashashi kerekana amashusho hamwe n’ivyandiko bitandukaye n’amabara meshi atandukanye.

Abantu atari benshi cane bari ahantu hamwe, hakaba hariyo bamwe bariko bakora ifumbire bashira mubiterwa riba ririmwo n'Amase. Hari Umugore umwe yunamye ariko arayivanga, uwundi akaba ahagaze. Hari nibindi biterwa vy'Ibitoke iruhande.

Ubucupa bubiri nayandi mashashe atatu. Bimwe murivyo bikaba bifise amashusho yerekana ibiterwa bitandukanye harimwo imbuto zimwe zimwe. Zimwe zikaba zifise amabara atukura, izindi zikaba zifise amabara yurwatsi rubisi.

Ibicupa vyera bishizwe hamwe bipfundikiye, bifise ivyandiko ry’ ibara ryirabura, icupa rimwe ryerekana amashusho atandukanye ry’ibitegwa. Ibitegwa bimwe bifise ibara ry’urwatsi, ibindi ibara ry’ umuhondo ibindi biratukura.

Ukuboko kw'umuntu gufashe icupa ririmwo amazi ariko ayapompera kumababi y'ibiti ayo mababi ni matomato yerekana ko ari amababi y'igiterwa citwa urumogi canke bakavyita ibiyayura mutwe.

Abantu bari mu bwato bariko bagendera ku mazi. Ubwato bwerekana kwari ubw’igipolisi. Bamwe bafise ibintu ku mugongo vy’ibara ry’umuhondo, hakaba hari ibiti iruhande y’urwo ruzi bimwe bimwe birebire ibindi n’ivyatsi bisanzwe.

Ibikoko vyo mu mazi bita amafi , barovye ari menshi bakayashira mudufuko dutandukanye dufise ibara ry'ubururu, ayo yose ni mabisi ashobora kuba agiye kudandanzwa.

Inyamaswa zomumazi bita amafi, bashize hamwe arabari kukantu kakabaho akaba ari mabisi. Afise amabara atandukanye, harimwo irigomba gusa niryera nirindi ryirabura.

Amafi atatu ariko arotswa ku makara, hariko hava n'umwotsi, ayo mafi yose bayashizeko utudimu tubiri tubiri tw'amabara y'umuhondo. Indimu zimwe zimwe zisa nkizazigiye.

Ibikoko vyo mumazi barobayo vyitwa amafi. Ayo akaba ari mabisi. Amwe amwe aracafise amaraso. Kenshi usanga afise amabara atandukanye. Hakaba harimwo ibara ryirabura.

Abantu bari mu bwato buriko bugendera hejuru ku mazi, bafise mu ntoke inkoni bakoresha kugira begere imbere, hakaba n'abandi bari ku ruhande bahagaze n'ibindi vyatsi kuruhande yurwo ruzi.

Amafi abiri asank’ayadatetse afise ivyamwa kuruhande nk’indimu ifise ibara ry’umuhondo hakaba hari n’utundi tunyamaswa y’izofi n’amabarafu kuruhande n’utuboga tumwetumwe hejuru yayo mafi.

Inyamaswa yomumazi bita ifi , bayishize kugasahani bayitetse bakaba banayokeje bakaba bayikasemwo mudupande , hari utu bogaboga bashobora gukoza mukurya iyo fi .

Inyamaswa zo mu mazi bita indagala , ziri mu kantu umengo n'agasegetera bakoresha mu kuroba, abantu bashobora kuzidandaza canke bakazikaranga zikaribwa.

Ubwato butatu buri hafi y'uruzi bufise n'inkoni ndende hakaba hari n'abandi bantu bariko baratembera aho hafi y'uruzi impande hari ivyatsi n'ibindi bibuye binini ayo mazi akaba asa nk'ubururu.

Inyamaswa zo mumazi bita amafi barovye ari menshi bakayashira hamwe agerekeranye, ayo mafi yose akaba ari mabisi, afise amabara atandukanye hakaba harimwo irigomba gusa nkiryirabura.

Inzuzi zibiri zigabuwe numusozi hakaba hari ibintu vyinshi kuriyo misozi, hakabamwo amazu ibitegwa vyukwoko butandukanye, harimwo ibitoke nibindi biti

Ivyokurya bitetse bashizeko utuboga dukataguye mu dupande dutoduto hejuru. Tukaba duteretse ku kantu k'agatambara gafise amabara atandukanye harimwo ibara ry'ubururu, hamwe n'akadimu gakase ku ruhande.

Ibikoko vyo mu mazi bita amafi , barovye bakabishira hamwe ari vyinshi ku meza , ayo mafi akaba ari mabisi , hakaba hari n'amwe afise amaraso aboneka.

Amafi y'ubwoko butandukanye bashize hamwe kumeza y'umuhondo , hakabamwo imwe nini bakase , ayandi ari mudushashe afise ibara nk'iritukura n'ayandi ari kugasahani.

Inyamaswa zibiri zo mu mazi, bita amafi, bariko bararota, bakaba banazikase hagati. Ku ruhande hari izindi fungugwa, zimwe zifise ibara ritukura hamwe n'utundi dutandukanye.

Inyamaswa zo mumazi bita indagara, zikaba zivyibushe, bazishize mu kantu umengo n’agasegetera bakoresha mu kuziroba hakaba hari n’umuntu afashe ako gasegetera karimwo izo ndagara.

Ahantu hari amazi adasa neza cane n'ibindi biti vyinshi kuruhande n'imirima itandukanye n'umugabo ahagaze asa nk'uwurengana aho hantu hakaba habonekeshejwe n'izuba.

Umurima wibigori munini, harimwo vyinshi bifise amababi yamaze kurwa hasi kandi yumye cane. Hakaba nibindi bitaruma bigifise ibara yurwatsi rubisi, nibindi biti binini binini bitewe kuruhande.

Ishamba ryerekana amababi meshi n’utundi dushurwe dukeduke kurayo mababi, tumwe hari utwera ,hari utundi dufise n’ibara ritukura bukebuke ayo mababi ni matomato mu burebure ariko akaba yagutse.

Abantu bari mukayira kivu, hakaba harimwo abagore, bamwe bikoreye ibintu kumutwe, bamwe bafise imifuko, abandi bakaba bikoreye uduseke. Kuruhande harinyubako yamashure nibindi biti.

Umurima wagutse wibiterwa, kuruhande yaho hari amazu atandukanye, adasize irangi, yubatswe namatafari ariko asakaye, hakaba nibindi biti birebire kuruhande yayo mazu.

Ahantu hari utubuye twinshi dufise ibara rigomba gusa nki ryera n'ibindi biti kuruhande n'ivyatsi, hakaba akazu gasakaye ariko kadasize irangi gafise amadirisha agomba gusa nkaya tukura.

Umurima urimwo ibiterwa vyinshi bitandukanye hakaba harimwo bimwe bigufi n'ibindi biti binini bifise amashami n'amababi menshi. Hari n'umurima w'ibigori inyuma hamwe n'ibindi bitoke bitewe kuruhande.

Utuntu twera, turiko amashusho n’ivyandiko dushinzwe ku duti dutoduto mu vyatsi, akaba ari abantu bariko baradushinga habiri. Aho hantu hakikijwe n’ibiti birebire bifise amashami n’amababi.

Ahantu hari ivyatsi harimwo ivyumye ariko bike nibindi biterwa vyibitoke hakaba inzu isakawe namabati afise ibara ritukura ikaba isize irangi ryera.

Ahantu hari ivyantsi vyinshi hakaba n’ahandi bitaramera hakirimvu n’ibindi vyatsi vyume biri hasi hari ,n'ibindi biti kuruhande harimwo bimwe kuruya ibindi.

Akayira gato k'ivu kabandanya kariko n'utubabi twinshi twumye, gahagatiwe n'ibindi biterwa kuruhande vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti bimwe birebire n'ibindi bitobito.

umurima werekena ibiterwa vy' ibigori hakaba hari bimwe bimwe bisa nkivyumye n' ibindi bifise amababi asa n' urwatsi rubisi vyerekena ko bitaruma.

Umurima w'imisigati ufise amababi yumye hamwe n'ibindi bitegwa vy'ibitoki kuruhande hakaba hari ivyatsi ,n'amabuye, n'inzu isakaye ifise amabati agomba gusa nkayera.

Akayira gato katagutse kabandanya kahagatiwe n'ivyatsi n'ibiti vyinshi bitadukanye bimwebimwe n'ibinini kuruta ibindi, ako kayira gafise amababi yakorotse ariko yamaze kuma.

Ahantu hari ibiti bitandukanye harimwo bimwe birebire ibindi bikaba bifise amababi maremare hamwe nibindi biterwa vy'ibitoke kuruhande hakaba hari ninzu isakaye itagira irangi .

Umurima urimwo ibintu vyinshi bitandukanye hakabamwo ivyatsi, umurima w'ibigori wumye ufise n'amababi yamaze kugwa hasi, ibitegwa vy'ibitoke, ibiti bifise amababi agisa n'urwatsi rubisi n'ibindi bifise amababi agomba gusa nkayumye.

Amababi matomato afise ibara ry’urwatsi rubisi, mu gukura agenda aramera nk’ayavura kw’isi , munsi ni tureture Kandi turonze, abantu bashobora kuyateka bakayarya.

Ishamba ryagutse ririmwo ivyatsi bigufi, hakaba harimwo bimwe bimwe bisa nk'ivyumye, kuruhande hari ibitegwa vyinshi vy'ibitoke bisa nkibiri mu kwera; hamwe n'ibindi biti kuruhande; n'akazu gasakaye gafise ibara ryera.

Umurima bamaze gucamwo imirongo ariko atabiterwa biboneka ufise ivu ryumye, ifise Ibara nkiry'umugina ariko kuruhande hakaba n'ibindi biti bitewe n'ivyatsi.

Ahantu hagutse hari ivumbi ry'umye atagiterwa n'akimwe gihari bashobora kuhatera nk'ibiraya canke ibijumbu canke nibindi vyose bashobora gusoromera mwivu ,Iryo vumbi hari utubuye tumwe tumwe duhari.

Abantu babiri bari hagati mumurima , baciye ivyatsi bakavyikorera kumu gongo , hakaba hari nibindi biterwa kuruhande nibiti birebire nimifuko ibiri ihagaze mu kayira kivu .

Abantu babiri bahagaze hagati mu murima baciye ivyatsi bakavyikorera ku mugongo, hakaba hari n’ibindi bitegwa ku ruhande, n’ibiti birebire n’iyindi mifuko ibiri ihagaze mu kayira k’ivu.

Umurima ukiri mushasha ata giterwa na kimwe kirimwo, ukaba ufise ivu ryumye rigomba gusa nk'iryumugina, kuruhande hari ibindi biti binini binini bitandukanye bifise n'amababi menshi cane.

Ubworozi bwibitungwa bita Intama bashize hamwe ari nyinshi zikaba ziri ahantu hari ubwatsi bugufi busa nkubwumye kuruhande hakaba ibindi bitegwa vy,ibitoki. Izo ntama zifise ibara ryera nizindi zisa numugina .

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi birebire bifise amababi make n'amashami yonze hasi hakaba hari ivyatsi bimwe bisa nkivyumye n'ayandi ma babi yakorotse afise ibara ry'umuhondo yerekanako yumye.

Umurima w'ibiterwa , vyama ivyamwa bita imyungu; akaba ari minini iteye nk'umuzingi, kenshi na kenshi ub'ifisi amabara abiri harimwo iry'umuhindo niry'urwatsi rubisi.

Ibiti vyubwoko butandukanye bifise nuburebure butandukanye hariho bimwe birebire kuruta ibindi ,ibindi bikaba bifise amababi matomato hasi hari umusenyi ufise ibara ryera hamwe nurundi rubuye runini kuruhande .

Ibiti vy'ibitoke bifise amababi amwe amwe asa nk'ayumye, bakaba babishinzemwo ibitete birebire , hasi hakaba n'ibindi bitegwa vy'amababi mato atari binini.

Umurima urimwo ibiterwa bitandukanye ariko harimwo n'ibindi biti bisanzwe. Inyuma y'ivyo biti, hari inzu idasize irangi ariko ifise idirisha ry'ibara ritukura, ikaba inasakaye ifise amabati.

Igiti kirekire conze. Gifise amashami n'amababi vyose vyonze hamwe n'ibindi biti kuruhande bifise utubabi twonze kurusha. Ivyo biti vyose bikaba bimuritswe n'Izuba.

Umurima wagutse ufise ibiterwa bigomba kumera nk'imboga, inyuma yaho hakaba hari Ibiti vyinshi vy'Ibitoke, n'ibindi biti bitandukanye hakaba hari n'inzu isakaye ifise Ibara rigomba kwera.

Ahantu hagutse hari ivyatsi bike hakaba na tumwe twumye, hari ibitungwa bita intama bikaba biriko birarisha, bifise amabara atandukanye harimwo iryera ni ry'umugina. Hakaba n'igiti cigitoke hamwe n'inzu.

Ibiti vyinshi vyubwoko butandukanye hakaba hari bimwe birebire bifise amashami yonze n'amababi menshi hakaba hari n'ibindi biryamye kurivyo biti bisa nkivyumye bikagira ibara rigomba gusa nkiryumuhondo.

Ishamba irimwo ibiterwa bitandukanye harimwo ivy'ibigori ariko bifise amababi yumye ,n'ibindi vy'ibitoke hakaba hari n'igiti kirekire gifise amababi menshi ,hamwe n'ibindi biterwa kuruhande.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi bitandukanye, ariko vyinshi muri vyo bironze gose bikaba birebire cane, hari nibindi bisa nkabinini ariko atari gose, ico kirere kikaba kimuritswe n'izuba.

Ni ahantu hari ivyatsi, n’umuntu yicaye uwundi akaba ariko aratambuka yambaye agapira k’ umuhondo, inyuma yiwe hakaba hari ibitegwa vy’ibitoke vyinshi n’ibindi biti inyuma y’inzu bifise ibara ryera.

Ishamba ryagutse ririmo ivyatsi bito hakabamwo ivyumye nayandi mababi yavuye kubitegwa vy'ibigori vyumye bifise ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo. Kuruhande hari ibindi biti bitewe vy'ubwoko butandukanye.

Ishamba ririmwo ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye, ariko vyinshi bikaba ari ibiti birebire vyonze. Hasi hari utwatsi tumwe tumwe twumye dufise ibara ry'umuhondo hamwe n'ibindi bigifise ibara ry'urwatsi.

Ishamba rifise ivyatsi bigufi hamwe n'ayandi mabuye manini manini ari henshi hakaba ibindi biti kuruhande birebire vy,ubwoko butandukanye bimwe bifise amashami n,amababi menshi ibindi bikagira amababi make .

Ishamba rifise ivyatsi bigufi arko vyishi n’ibindi biterwa biri ku ruhande vyiryo shamba bisa nk’ivyumye hakaba n’ibiti birebire ariko bitandukanye bifise ibara ry’urwatsi rubisi.

Ahantu hari ibiti vyinshi bitandukanye n'ikindi kiri kuruhande kirekire kuruta ibindi vyose kikaba gifise amababi y'ibara ritukura hari n'igitutu c'umuntu imbere yivyo biti.

Ibiti bifise amababi y'ubwoko butandukanye ateye n'ugutandukanye, hari bimwe bifise amababi ameze nk'ayari maremare n'ayandi mababi matomato asa nk'ayagutse.

Umurima wagutse werekana amababi matomato agomba kwaguka, ayo mababi yerekana ko ar'umurima w'icayi, hakaba hari n'iyindi misozi kuruhande minini minini ifise ibiti vyinshi.

Umurima w'ibigori utaragera kwera, bigifise n'amababi asa n'urwatsi rubisi. Ivyo bigori bitewe mw'ivu rigomba gusa n'iryumugina, ku ruhande hakaba inzu ifise ibati risakaye.

Umurima wagutse munini cane Urumwo ibiterwa bishasha bikiri bito bitaragera kwama bagitera ,ivyo biterwa Biteye k’umurongo ari vyishi hakaba harimwo umugabo muri uwo murima

Umugore ari mu murima wagutse, akaba yambaye ku mugongo igiseke, yambaye agatambara kera mu mutwe; agapira k'amaboko magufi gafise ibara risa nkiry'ubururu; hamwe n'igitenge gifise ibara ry'umuhondo.

Umurima urimwo ibiterwa bitandukanye, harimwo n'ibiterwa vy'imyembe bikiri bito, bitaragera kwama ivyamwa . Hari n'ibindi biterwa vy'ibigori navyo nyene bikiri bito, bitaragera kwama.

Imfungurwa yitwa imyumbati, bashize hamwe ari myinshi ikaba ari miremire. Hari umwe muri iyo bakase kubiri indani ukaba ufise ibara ryera, bayishize hejuru y'utwatsi duto duto dusa n'utwumye.

Abantu babarimyi barikumurima umye aribenshi, hari abafise amasuka benshi, bakaba bariko barima kumurima atagitegwa nakimye gihari. Hari nimisozi minini kuruhande ifise ibiti vyinshi.

Umufuko w'ibiraya wuguruye harimo ibiraya vyinshi ivyo biraya bikaba biteye nk'umuzingi. Harimo bimwe bimwe bifise utuntu umengo nudutoboro abantu bamwe bamwe bakabwita amaso.

Imfungugwa bita ibijumbu bagerekeranije hamwe ari vyinshi, bikaba bifise ibishishwa bigomba gusa n'ibara ritukura bukebuke, babiteretse ku mababi y'ibitoke, amababi atararuma.

Igiti c'umwembe ca maze kwama ivyamwa, iyo myembe ikaba ifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'ugwatsi rubisi; n'irindi rigomba gusa nk'iritukura, ikaba yerekana k'ihiye.

Abagore bari mu murima bafise amasuka. Bamwe bariko bararima abandi bayafashe mu ntoki. Hari abambaye ibitenge abandi bakambara imipira ifise ibara ryera. Hari na bamwe muribo bambaye ibitambara mu mutwe.

Abantu benshi bahagaze mu murima bakaba batonze umurongo, imbere yabo hakaba hahagaze abagabo babiri. Inyuma har'ayandi mazu n'ibindi biti, ikirere kikaba kimuritswe n'izuba

Abantu babagore bunamye mumurima bakaba bambaye impuzu zibitenge. Bamwe bamwe bambaye imipira isa nk'ubururu bakaba bunamye bariko barasoroma ibiterwa bifise amababi asa nkugwatsi rubisi.

Ibigori bamanitse ahantu hejuru kugira bihure n'izuba, bifise ibishishwa vyumye kandi vyose biratonowe, hari ibifise amabara atandukanye n'iryumuhondo, ivyo n'ibifise ibara rigomba kumera n'iritukura.

Abantu bari mu murima wagutse, bafise amasuka, hari abunamye bariko bararima na bamwe bamwe bahagaze. Iruhande yuwo murima, hari ibiti vyinshi n’imisozi iboneka. Umugabo umwe yambaye agapira gafise ibara ritukura, uwundi mugore ari kuruhande akaba yambaye igitenge.

Isoko irimwo abadandaza benshi babagore , bariko badandaza bamwe bamwe ivyamwa abandi bakadandaza ibiharage bifise amabara natandukanye harimwo iratukura nirindi rigomba gusa niryera .

Infungurwa zitwa amavoka bashize hamwe ayo mavoka ntarasha neza bakaba bayashize k'uvyatsi vyumye, Afise ibara risa niryo urwatsi rubisi zikaba zifise n'utuntu twutuburungu k'ubishishwa.

Infungugwa zitwa amavocat bashize hamwe ari menshi bayagerekaranije akaba ari mu kantu gafise ibara rigomba gusa nki ry'umugina. Ayo mavocat ateye nkumuzingi akaba afise nibara risa nkiryo rwatsi rubisi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe , bakaba bariko bakora ifumbire bakoresha mu biterwa kugira bikore neza, hari abagore bambaye impuzu z'ibitenge ,n'abandi bagabo bambaye inkofero.

Imfugurwa abantu benshi bashira munrya, kugira zigire akanovera kababa, bakaba bazita ipilipili zifise ibara ritukura nakandi kantu hejuru karekare gafise ibara nkiryu rwatsi rubisi, bakaba bazishize ahantu hera.

Abagore bahagaze hagati mu murima w’ Ibitegwa, hakabamwo umwe ariko arasoroma amababi, uwundi akaba afise umwana afashe mu ntoke. Abo bagore bose bariko baratwenga.

Imfungurwa bita amavoka, hakaba hari igipande kimwe indani gifise ibara nkiry'umuhondo, hamwe nurubuto rufise ibara nkiry'umugina. Amavoka kenshi aba afise ibishishwa bisa nk'urwatsi rubisi canke ivyirabura.

Umurima urimwo iberwa vyishi bitandukanye hakaba harimwo bimwebimwe vyerekana kari ibitoke ibindi hakaba harimye ibiterwa bitandukanye nivyo vy’ibitoke.

Umurima w'ibitegwa wamaze kwama imfungurwa bita intore, zikaba zifise ibara risa nkiry'umuhondo , kuruhande hakaba hatewe ibindi biti vyinshi birebire vy'ubwoko butandukanye.

Ahantu bashize imyumbati myinshi harimwo iyumye niyindi igifise ibishishwa bisa nk'umugina, hakaba umugore yunamye ariko arabitora yambaye igitenge c'amabara menshi.

Imitonore basoromye bakayishira hamwe bayitondetse kumurongo igerekeranye ikaba igifise ibara risa nkiry'urwatsi rubisi bakayitereka mukantu kagaseke gafise ibara ry'urwatsi.

Ivyokurya bashize hamywe arivyishi bifise ibara ritukura ryerekana ko biheye neza. Bifise nakandi kantu hejuru k'urwatsi rubisi, hakaba hari kimwe gikase cerekana ububuto bwinshi indani bwera.

infungurwa zitwa ibiraya bashize hamwe ari vyinshi bimwe bimwe bigerekeranyije ziteye nk' umuziringi bakabisoroma mwivu bitereste hejuru y' ivu bikaba bifise nutundi twatsi dutoduto kuruhande.

Igiterwa kivamwo ivyamwa bita intumbaswa, ziba ziteye nkumuzingi zigira akabara kagomba gusa nkakumuhondo. Ico giti ntikirera kikaba gifise amababi asa nkurwatsi rubisi .

Imfungugwa bit'ubushaza canke ubwishaza bashize hamwe ari bwinshi, hari rimwe rimwe usanga bufise ibara zitandukanye, ugasanga bumwe bufise ibara ry'umuhundo canke rigomba gusa n'ugwatsi gwerurutse n'ubundi buba bufise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Umufuko urimw'intete nyinshi z'ibigori wuguruye ,ukaba uzingazinze ,kuruhande hakaba n'iyindi mufuko myinshi yose ikaba ifise ibara ryera ;iyo yindi iri kuruhande irugaye.

Imfugungwa yitwa imitonore bashize hamwe ari myinshi cane, ikaba irahantu hafise ibara ryera. Iyi mitonore ni miremire ikaba ifise n'ibara ry'urwatsi rubisi.

N'imfungugwa bita ibiraya bagerekeranirije hamwe ari vyinshi kumeza mwisoko biteye nk'umuzingi abantu bashobora kubikuramwo amafiriti canke bakabitekesha amazi bakabifungura.

Umugabo ari mu murima w’ibiterwa bitewe kumurongo, baciyemwo n’imirongo akaba afise ku mugongo agaseke ariko asoromeramwo amababi y’ivyo biterwa. Yambaye impuzu ifise amaboko maremare n’inkofero yirabura.

Amagi menshi batondetse ku murongo, abantu benshi bafungura , akaba afise akamaro keza mu mibiri yacu. Ava mu nkoko, hari abayadandaza, n’abandi bayatekesha mu bindi.

Ubworozi bw'impene bashize hamwe ari nyinshi z'amabara atandukanye, zihagaze ahantu kw'ivu zikaba zifise ibara rimwe ryera, izindi zikagira iryumugina, izindi zikagira iryera niryirabura icarimwe.

Isoko yagutse irimwo ibidandazwa vyinshi bitandukanye, hakabamwo ivyamwa vy'ubwoko butandukanye ariko vyinshi akaba ari ibiraya bashize hamwe bigerekeranye, harimwo n'abantu bariko barabidandaza .

Abantu benshi bari mumurima wagutse, bamwe bamwe bafise isuka , uwo murima ufise ivu ryumye atabitegwa vyinshi biboneka ariko kuruhande hakaba hari n'ibindi biti n'ibindi vyatsi bitandukanye.

Ivyamwa vyitwa amapera bikiri kugiti , hakaba hari imwe ifise ibara ryumuhondo akaba ariryo rihiye cane kurusha izindi , izo zindi ziri kuruhande zifise ibara ryurwatsi rubisi zikaba zerekana ko zitarasha neza .

Umugabo ahagaze hagati mu murima w'ibitegwa vy'ibigori hakaba hari ibimwe bifise amababi yumye, akaba afashe mu ntoki ibigori bimwe bifise ibishishwa vyumye ibindi bifise intete zumye.

Abantu benshi bari ahantu ata biterwa bihari hakaba harimwo abagore bambaye ibitenge bafashe muntoki amasuka , inyuma yaho harabandi bantu babashegereye n’iyindi misonzi iriko ibiti bitandukanye.

Umuntu w'umugore yambaye agashati k'amaboko magufi gafise ibara risa nk'iritukura, inyuma yiwe hari imirima itandukanye hakaba hari n'ibindi biterwa akaba afashe mu ntoke utuntu twudutete.

Ubuntu butobuto bwinshi bugomba kumera nk'ububuto bufise ibara risa nkiry'urwatsi rwerurutse bukaba buri ku giti gifise amababi maremare ariko matonya yonze.

Icamwa bita ipapayi kikaba gikaswemwo kubiri. Indani gifise ububuto bwinshi butobuto bufise ibara ryirabura. Hari n'amababi y'igiti cayo afise ibara risa nk'iryo urwatsi rubisi.

Inka zibiri zihagaze ahantu hamwe zamabara atandukanye, ariko zose zitagira amahembe. Hari imwe ifise amabara abiri iryera niryirabura niyindi ifise ibara rimwe ry'umugina zihagaze ahantu haboneka umusozi inyuma n'ibindi biti kuruhande.

Imfugurwa yitwa igitoke, kikiri ku giti ariko camaze gukura. Amababi yico gitoke, hari amwe amwe afise ibara nkiry'umuhondo asa nkayumye, n'ayandi ataruma hakaba hari n'ibindi vyatsi kuruhande bitandukanye.

Abantu benshi babagabo bari ruhande yibiseke vyagutse basoromyemo ivyama bifise ibara ritukura biteye nkumuzingi. Hari kuruhande ibiti birebire nibindi vyatsi.

Infungurwa bita indimu bagerekeranye hamwe ahantu Hera zikaba zifise ibishishwa bisa nkugwatsi rubisi nutuntu umengo nuduherehere kurizondimu. Bashobora kuzishira murya zitandukanye.

Umurima witomati hariko ivyamwa vyamaze nibindi bitarera ibifise ibara ritukura nivyo vyeze ibifise ibara ryugwatsi rubisi ntibirera hakaba hatimwo hagati umuntu ariko arabisoroma abishira mugaseke gafise ibara ryugwatsi rubisi

Imfungrwa zitwa ibiraya bashize hamwe ari vyishi biteye nk’umuzingi bakabisoroma mw’ivu, ivyo bifise ibara rigomba gusa ni ry’umuhondo ,abantu beshi babitekesha mu mazi canke bagakoresha amavuta.

Abantu benshi bari mu murima w'ibitegwa, hakaba hari bamwe babifise mu ntoke bavuye kuvyamura; n'abandi bakiri hagati mu murima, bakaba bambaye impuzu zitandukanye, bamwe bambaye udupira tw'amaboko maremare; abandi bakambara utw'amaboko magufi.

Ivyamwa bita imicungwe , akaba ari ine hakaba harimwo umwe ukasemwo kubiri iyo micungwe irahiye cane ifise n'ibara ry'umuhondo harimwo iyindi ibiri ifise utubabi hejuru dufise ibara ry’urwatsi rubisi .

Umugabo ahagaze hagati mumurima wibigori ufise amababi yumye cane akaba afashe muntoke nibigori bifise ibishishwa vyumye yambaye agapira gafise ibara ryurwatsi rubisi.

Igiti camaze kwama ivyamwa bimwe bifise ibara ry’urwasti rubisi, ibindi bikangira ibara rigomba gusa n’umuhondo, ibindi bikamba bifise ibara n’umuhondo uhishiye hariko namabambi hariko namababi kurivyo biterwa.

Ubwoko bw'infungurwa vyitwa amateke abantu benshi bakaba bayakunda, afise ibara nkiry'umugina kubishishwa ariko indani iyo umuntu ayakase akaba asa nkayera abantu benshi bayarya usanga ari abantu baba ruguru kurusha ababa mu gisagara.

Ivyamwa vyitwa Imandarine bashize hamwe arivyinshi hakaba hari zimwe zagerekeranije kuzindi nuwundi umwe utonowe batandukanije mubuhimba bwinshi. Inyuma yaho hari ibindi biti vyerekenwa ko ari Ibiterwa vy'Imandarine.

Ibiterwa abantu benshi bakoresha mu guteka inrya zitandukanye, bikaba bifise amababi maremare yonze, hejuru bifise amabara y'urwatsi rubisi hama hasi bikagenda birera.

Umugore ahagaze yikoreye hejuru ibitegwa akaba yambaye agashati gafise amabara menshi atandukanye inyuma yiwe hari iyindi mirima itandukanye hakaba hari utundi tuzu twubatse kuruhande dusakaye bororeramwo amafi.

Ishamba irimwo ivyatsi vy’ ubwoko butandukanye , bito, bitaramera neza hakaba n’ibindi birebire vyamaze kwama amashurwe afise amabara atandukanye iryera, ury’ umuhondo. Nta vyatsi na bimwe bisa nk’ivyumye, hakaba n’iyindi nzu ku ruhande isize irangi.

Igiti cama ivyamwa bita amabungo, ayo akaba atarasha, afise ibara rigomba gusa n’urwatsi. Ateye nk’umuzingi, iyo yahiye akaba afise ibara risa nk’iry’umugina.

Ivyamwa bibiri vyitwa amapera biri hamwe ku gashami kamwe bikaba bifise ibara risa n’urwatsi rubisi iyo ihiye cane igaca itangura gusa n’ibara ry’umuhondo.

Isoko yagutse cane isakaye irimwo abadandaza beshi bariko baragurisha ibintu bitandukanye hakaba abadandaza ivyamwa abandi bakadandaza ibitunguru n’ibindi vyishi vyo gufungura

Imfungugwa bit'imyumbati, basoromye bakayigerekeranya hamwe ari myinshi, ni miremire. Hari ibiti vyayo inyuma bifise amababi matomato yonze ariko maremare afise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ivyamwa vyitwa amabungo, bashize hamwe ari vyinshi bigerekanijwe biteye nk’imizingi, bikaba biri no mugaseke gasa n’ubururu. Ivyo vyamwa bifise utuntu umengo n’utubabi, dufise ibara ry’umuhondo.

Infungurwa zitwa amavoka bashize hamwe ari memshi amwe amwe agerekeranijwe kubindi hari imwe bakasemwo kubiri hakaba hari igipande gifise urubuto indani, ayo mavoka hanze asa n'urwatsi rubisi indani akagomba gusaa nk'umuhondo.

Intete z'ibiharage nyinshi ziri ahantu hamwe zikaba zifise amabara menshi atandukanye. Hari iz'amabara y'umuhondo, izindi zikagira ibara ritukura hamwe n'izindi zifise igirabura.

Ivyamwa bita amabungo, akaba ari hamwe ari menshi mukadobo gasa nubururu ,indani biba bifise utubuto bikaribwa n'Abantu benshi bikaba bifise n'akamaro keza.

Abantu benshi bari mu mirima hakaba hari bamwe batagira amasuka abandi bakaba bayafise, bamwe bamwe barunamye bariko bararima abandi nabo barahagaze basa nkabayaga, bakaba bambaye impuzu zisa nk'izitandukanye.

Imfungurwa bita amavoka, bashize hamwe muduseke dutandukanye , harimwo utwera n'utundi dufise ibara ry'umugina, ayo mavoka afise ibishishwa bisa nk'urwatsi rubisi.

Ivyamwa vyitwa imicungwe, bashize hamwe ari vyinshi cane bakaba babishize mukantu kagaseke gafise udutoboro tw'inshi kibara ritukura , iyo micungwe yose ifise ibara ry'umuhondo, ryerekana ko ibihiye neza.

Imfungurwa bita ibijumbu, bashize hamwe ari vyinshi bifise ibara rigomba kumera nkiritukura bukebuke, bikaba bifise imizi miremire n'ivu kuko babisoroma mw'ivu indani.

Ibikoko vyo kworora bita inka bihagaze k'ubwatsi bumwe bumwe bwumye. Zifise amabara atadukanye hari iyifise ibara ryirabura n'iryera bivanze, iyindi ikagira ibara ry'umugina ryonyene.

Igiti c'ibitoke kimaze kwama kuruhande hari umurima w'ibigori n'ibindi biti birebire hakaba n'akandi kazu ku ruhande kubatswe mu vyondo kanasakaye .

Igiti c'Indimu gifise amababi arik'utuntu tw'utuburungu twirabura camaze kwama ,izo ndimu zifise ibishishwa bisa n'urwatsi rubisi zikaba zifise n'utuntu twuduherehere kur'ivyo bishishwa

Umugore yambaye igitambara mu mutwe n'ibitenge hasi. Akaba afise muntoke isuka yunamye. Ari mu murima w'ibiharage. Hejuru hakaba hari ikirere kirimwo n'izuba ryaka cane.

Umugore ahagaze mu murima yambaye igitenge camabara atandukanye agapira ku rwatsi rubisi ni gitambara mu mutwe gifise ibara ryirabura akaba ariko arasoroma ivyamwa muri uwo murima.

Umugabo n'umugore barihagati mu murima wagutse bakaba bafashe mu ntoke imyumbati basoromye hakaba hari n'ibindi biti bitewe kuruhande. Umugore yambaye igitenge n'agapira kirabura, umugabo akaba yambaye ishati n'ikoti.

Udutete bashize hamwe ari twinshi akaba ari utw'uburo, hari ubwamabara menshi atandukanye, hari ubusa nk'ubwirabura, ubwera, ubugomba gusa nkubutukura hamwe nubundi bugomba gusa nk'umuhondo.

Ivyamwo vyitwa amapera bashize hamwe ari vyinshi bikaba bifise ibara risa niry'urwatsi rubisi, iyihiye cane ikaba ifise ibara rigomba gusa niry'umohondo, ayo mapera ateye nk'imizingi.

Umuntu wumugabo ariko aratwenga yambaye agapira gafise ibara risa nurwatsi rubisi, afashe muntoki ibigori vyinshi bifise ibishishwa vyumye inyuma yiwe haboneka umurima wibigori ufise amababi yumye.

Imfungurwa bita ibiraya bikiva mw'ivu bigifise n'imizi. Ivyo biraya babitera mw'ivu bakanabisoromayo bikaba bifise ibara rigomba gusa nk'iryumuhondo biteye nk'umuzingi, kuruhande hari akandi gati gafise utubabi duke.

Abagore babiri bafise amasuka, bari kumurima hari ibitegwa bitandukanye, hari igitegwa c'ibitoke, hakaba ibindi vy'ibigori, niyindi misozi miremire inyuma yabo ifise ibiti vyinshi.

Umurima wagutse cane urimwo ibigori bikiri bishasha bitarama bigifise n'amababi asa nk'urwatsi rubisi, ivu ryaho rigomba gusa nk'iritukura, hakaba hari n'urundi ruzi rurerure, n'ibindi biti bitewe kuruhande y'urwo ruzi.

Ibiterwa vyamye ivyamwa bihiye, bikaba biteye nk’ umuzingi bifise ibara ry’urwatsi n’irindi rigomba gusa nk’umuhondo uhishiye, bikaba vyerekana ko biba bihiye.

Ibiterwa vyibibogaboga abantu benshi bakoresha muguteka biteye nk'amashurwe ivyo rero bikaba bimaze kwama, bifise ibara risa nkiry'urwatsi rubisi ariko ico kibogaboga gifise ibara rigomba gusa nk'iryumuhondo uko ugenda uragikata.

Ibitegwa vyitwa ibiraya biribwa n'abantu benshi bakaba babikura mw'ivu , biba bifatanye n'imizi, kuruhande hakaba hari n'utundi twatsi dutoduto , ivyo biraya biteye nk'umuzingi bikaba bifise ibara rigomba gusa nkiry'umuhondo.

Ahantu batondetse ibigori vyinshi ku murongo babishize kubiti bakabibohesha ibishsishwa vyayo, ivyo bigori vyose birumye nivyo bishishwa birumye kenshi baba babiteretse kuzuba kugira vyumye.

Abantu bahagaze hagati mumurima w'umuceri wagutse hari hamwe hatarama ivyatsi hakiri ibintu umengo n'ivyondo hakaba hari n'ibindi biti bitewe kuruhande birebire.

Umuntu ahagaze mu murima w'ibigori akaba afashe mu ntoke igiterwa kimwe, yambaye umupira w'amaboko maremare ufise amabara menshi, kuruhande hakaba hari nibindi biti bitewe.

Abagore bari mumurima bafise amasuka babiri muribo bariko bararima abandi bafashe amasuka muntoke, bamwe bamwe bambaye ibitenge abandi bakaba bambaye umupira ufise ibara ryera .

Igitegwa kiri hagati y'umurima ufise ivu ryumye kikaba gifise amababi menshi , haribindi bitegwa bitewe kuruhande , babiteye kumurongo bikaba bifise amababi agisa neza ataruma afise ibara risa nkiry'urwatsi rubisi.

Umugore ari mw'isoko yambaye agapfukamunwa kirabura n'impuzu y'amabara menshi, ariko adandaza ibiraya vyinshi bigerekeranije hamwe. Inyuma yiwe hari imyungu ibiri minini minini, iruhande hakaba hari umunzane w'ibara ry'ubururu.

Imfungurwa bashira mundya nyinshi zitandukanye yitwa ivoka. Hakaba harimwe bakasemwo kubiri ifise urubuto. Indani ikaba ifise ibara risa n'iry'umuhondo. Igishishwa c'amavoka, kenshi na kenshi kiba gisa nk'iryirabura canke nk'urwatsi rubisi.

Imfungugwa bita amateke afise ibishishwa bisa nk'umugina vyama bifise n'imizi ayo mateke bayasoroma mw,ivu indani akaba arico gituma hama hariko imizi kubishishwa .

Imfungurwa bita ivoka, imwe bakasemwo kubiri, indani ikaba ifise ibara nkiry'umuhondo. Ayandi abiri ntakase, hanze akaba asa nkayirabura. Ateretswe kwisahani ifise ibara ryera hamwe nakayiko kuruhande.

Abagabo babiri bahagaze mu murima wagutse urimo ibiterwa bifise n'amshugwe bakaba bambaye imipira isa ifise ibara ryugwatsi rubisi hamwe n'inkofero bazingiye kw'izosi.

Umurima wagutse urimwo ibitegwa vy'imyumbati , bashobora guteka ayo mababi bakayarya nk'imboga, hakaba hari n'iyindi misozi n'ibindi biti kuruhande , n'izindi nyubako z'amazu zubatse zitandukanye .

Umurima w'icayi ushengerewe nabantu benshi bambaye imipira isa ifise ibara y'urwatsi rubisi hari niyindi mirima kuruhande itandukanye nibindi biti kuruhande

Imifuko myinshi y'ibiraya bashize hamwe irenga nk'itanu iyo mifuko yose ikaba ifise ibiraya vyinshi birenga n'uburebure bwayo iyo mifuko yose ifise ibara ryera.

Imfungugwa bita ibijumbu bashize hamwe ari vyinshi bifise ibara rigomba gusa nkiritukura nimizi myinshi bifise ivu kuko mukubisoroma babikura mwivu indani.

Umurima munini w’ ibigori igitwa bitaragera kwera nibindi biti vyinshi kuruhande ,hakaba hari abantu bariko barapompa imiti kurayo mababi y' ivyo bigori.

Umugabo yambaye ishati y’ubururu ariko aragaburira inkoko nyishi yorora n’imisozi inyuma yiwe ,n’imirima harimwo ibitoke hamwe n’iyindi nzu iri kuruhande.

Umuntu w'umugore, ariko aratwenga yambaye igitambara mumutwe ; agapira ; igitenge n'isuka kuruhande, yunamye ariko arasoroma ikaroti mumirima niyindi misozi inyuma yiwe.

Ibiterwa vyinshi bitandukanye. Hakaba hari bimwe vy'ibiti binini bifise n'amababi menshi. N'utundi twatsi dutewe ku ruhande duto duto. Hari n'ibindi biti, hakaba hamuritswe n'izuba.

Urubuga rwagutse cane harimwo utwatsi tugufi n'ibindi biti birebire bitewe ku ruhande. Hakaba umusozi muremure urenga ivyo biti n'izindi nyubako zifise ibara rigomba gusa nk'iryurwatsi.

Umufuko uzigazize urimwo udutete twinshi tw'ibigori bakaba bawushize hejuru y'umusenge utwo dutete duteye nk'umuzingi tukaba dufise ibara rigomba gusa nk'iry'umuhondo.

Umurima wagutse cane werekana amababi magufi magufi ariko yagutse, berekana ko ar'umurima w'ibiharage bashobora kurya ayo mababi nk'umukubi, hakaba hari n'ikiyaga kuruhande yuwo murima n'ibindi biti.

Amababi magufi ariko yagutse afise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe n'iyindi mitonore kuruhande bashize hamwe ari myinshi mu kantu kagaseke kagomba kumera nkakimbaho gafise ibara rigomba gusa nk'iryumugina.

Ibigori bashize hamwe ari vyinshi vyumye bakabifatisha n'ibishishwa kubiti babitereka kuzuba kenshi kugira babikoremwo ifu canke ibindi bintu, bifise ibara ry'umuhondo.

Intete nyinshi z'ikaranga bashize kurutaro , hakaba harimwo n'igipapuro indani , n'ibindi bipapuro musi yurwo rutaro , kuruhande hari agaseke gasa nk'umuhondo karimwo ivyamwa.

Umurima wagutse Cane urimwo ibigori bateye kumurongo bikaba bikiri bishasha bitarama bigifise ibara risa nkiry, urwatsi rubisi ntagiterwa na kimwe gisa nkicumye

Umugore ariko aragosora intete z'ibigori kurutaro akaba yambaye agapira kubururu n'igitenge hamwe n'agatambara ku mutwe kuruhande yiwe hakaba hari inzu isakawe n'ivyatsi vyumye.

Isoko bariko badandarizamwo intete z'ubwoko bwinshi ikaba irimwo imifuko myinshi yuguruye, imwe imwe yerekana ibiharage bitoto, iyindi ikerekana izindi ntete, inyuma yaho hari imifuko ikicugaye.

Ibiterwa bifise amababi maremare ariko atagutse, afise ibara ry'urwatsi rubisi hakaba hari n'utundi dushurwe twamaze kwama dufise amabara atandukanye harimwo irigomba gusa nk'iritukura cane n'irindi ritukura buke buke.

Imifuko myinshi harimwi imwe yuguruye ikaba irimwo intete nyinshi z’ibigori hakaba n’iyindi ifundikiye, bafundikisha imigozi canke ibiziriko. Iyo mifuko ifise ibara ryera n’irindi ry’urwatsi rubisi.

Infungurwa zitwa ibiyoba batonora zikavamwo utuntu umengo n’utubuto bahora bita ikaranga canke bakavyita ibiyoba nyene. Izo karanga zifise ibishishwa zisa nk’ibara ritukura.

Imitonore, basoromye, ifise ibara rigomba gusa nk'iryirabura, bakaba bayishize hamwe ari myinshi bayishize kw'ivu. Iruhande yaho, hari amababi matonya ariko yagutse, akaba afise n'udushugwe kuruhande.

Intete nyinshi zibiharage vyubwoko butandukanye bashize ahatandukanye, hari bimwe biri kurutaro ibindi bikaba biri kumifuko hari vyamabara atukura hakaba n'ibindi bita bitoto vy'ibara ry'umuhondo.

Imifuko bashize hamwe ari myinshi hakaba har'imwimwe yuguruye irimwo intete z'ibigori nyinshi n'iyindi yugaye, iyo yugaye bayugarisha imigozi canke bakavyita imiziriko rimwe rimwe.

Akazu kubatswe mu buryo bwa kera gasakaye n’ivyatsi vyumye kakaba gahagatiwe n’ibitegwa bitandukanye harimwo ibiti birebire, ivyatsi, n’ayandi mabuye ku ruhande.

Umurima urimwo ibiterwa bifise amashurwe y'umuhondo bakoresha mu gukuramwo arya mavuta abantu benshi batekesha. Hari n'amapampa ava kurivyo biterwa bakoresha kenshi mu bitaro canke mubundi buhinga.

Umuntu yashize hamwe ibiyoba ariko akabishira mubiseke bitandukanye harivyo afise muntoki asankuwuriko arabitoratora. Ivyo biyoba bifise ibishishwa bigomba gusa n'umuhondo hamwe numugina bukebuke.

Abantu babiri harimwo umugore numugabo bariko baragosora intete zibigori bakoresheje urutaro , kuruhande hari iyindi mufuko myinshi yugaye bakayugarisha ibiziriko ikaba ifise ibara ryera .

Ibigori vyishi vyumye biri ahantu hamwe kubiti hakaba harumugabo ariko aha bimwe bimwe ariko aha uwundi umugore yambaye impuzu zibitenge zirimwo ibara ry'ubururu ni ry'umuhondo. Uwo mugabo yambaye ishati yamaboko maremare ifise ibara ritukura

Imifuko ibiri irimwo ibiharage vy'ubwoko butandukanye, umufuko umwe urimwo ibiharage bitoto bikaba bifise ibara ry'umuhondo, uwundi mufuko ukaba urimwo ibiharage bifise ibara rikunda gusa nk'iritukura.

Abantu babiri umugabo n'umugore bafashe ibitaro muntuke bariko baragosora intete z'ibigori hasi kuruhande har'izindi ntete nyinshi niyindi mufuko ipfundikiye irihande n'ibindi biti bitewe birebire cane.

Igiti gifise Amababi yagutse ariko magufi, hariko n'imitonore imwe imwe hakaba harimwo udushurwe kuruhande dufise Ibara ryera, nirindi bara risa niritukura.

Abagore bicaye mu murima bariko barasoroma hakaba hari umwe afashe umutaka w'amabara atandukanye harimwo iritukura , iry'ubururu n'iryera hakaba hari n'uwundi afise imbere akadobo

Akadobo basoromeyemwo ibiharage vyinshi vy'amabara atandukanye hakabamwo bimwe bifise ibara ryera n'ibindi vy'amabara yirabura, kuruhande hakaba ibiterwa bifise amababi agomba gusa nkayumye nayandi agisa nk'urwatsi rubisi.

Abagore babibiri bafise ibi baho muntoki bakaba bambaye ibitenge bose bifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'umuhondo nirindi ritukura, bariko bahonda ibishishwa vyumwe bifise ibara rigomba gusa nk'iryumuhondo hakaba hari niti vyibitoke kuruhande

Intete z’umuceri bashize mu mifuko itandukanye hakaba zimwe zitonoye nizindi zidatonoye izitonoye zifise ibara ryera izidatonoye zikaba zifise udushishwa dufise ibara risa nki ry’umuhondo buke buke .

Imifuko bashize hamwe ari myinshi hakaba harimwo imwe yuguruye hakaba harimwo intete nyinshi iyo yindi yugaye bayibohesha imigozi canke bakavyita ibiziriko iyi mifuko ifise ibara ryera.

Umufuko urimwo intete nyinshi z'ibigori hejuru hakaba hari amabakure abiri, ibakure rimwe risa nk'umuhondo irindi rigasa nk'urwatsi rubisi indani hakera.

Ibitegwa vyinshi biri hamwe bikaba bitewe ku murongo, bifise amababi maremare atari manini mu bwaguke, bikaba bifise n’utuntu umengo n’udushurwe twamye dufise ibara rigomba gusa nk’iritukura canke nk’iry’umugina rivanze.

Ahantu hari intete nyishi y'ibigori bashobora kuba bagira basye, bagasyesha ibintu vy'ivyuma bagahinguramwo nk'ubufu bashobora gucumbisha umutsima.

Imifuko myishi irimwo imiceri bakaba bayunguruye iziganzize hariko nivyandiko bimwe bisa kibitukura, ibindi bikagira imbara ry’urwasi rubisi .Iyo mifuko yose ifise imbara ryera.

Intete z'ikaranga zirahantu hamwe zitagira udushishwa, batonoye zikaba ziriko n'umunyu ,hari tumwe dusa nk'utwamanyaguritse zikaba zifise n'akamaro keza mumubiri wabantu.

Ivyo kurya vyitwa ikaranga canke ibiyoba bifise udushishwa dutukura bukebuke bashize hamwe ari vyishi . Abantu baraturya bakumva turyoshe tukaba tukaba tugumye.

Udutete twinshi bashize hamwe dushobora kuba ari udutete tw'ikaranga, tumwe tumwe dufise ibara nkiry'umugina bakaba badushize hejuru y'agatambara kagomba kumera nkagatabuka hasi gafise ibara nkiry'ubururu bukebuke.

Ibiterwa vy'infungurwa bita imitonore ikaba itarasoromwa, itewe mw'ivu risa nkiryumugina imeze nkiryumye, amababi yivyo biterwa ni matomato akaba afise ibara risa nk'urwatsi rubisi.

Ibiharage bashize hamwe vy'amabara atandukanye, ariko vy'ubwoko bumwe, hakaba hari bimwe bifise uburongorongo busa nk'ubutukura, ahandi hakaba hera n'ibindi bisa nk'ibitukura hose.

Ibiharage bitoto bifise ibara ryumuhondo bahejeje gusoroma, bikaba biri mwibakuri, iruhande yaho harayandi mababi yerekana ko ari ibiterwa vyibiharage.

Intete zitozito bashize hamwe ari nyinshi zimwe zimwe zigerekeranijwe kuzindi bazishize ahantu hafise ibara ryera, izo ntete zikaba zifise ibara risa nk'iryumuhondo zikaba ziteye nk'umuzingi.

Intete nyishi bashize hamwe mu duce dutandukanye twishi ariko dukurikirana ku murongo izo ntete zifise ibara rigomba gusa niryo umuhondo, n'utundi tugomba gusa n'iryumugina ariko atari cane.

Abagabo babiri bariko baterura ibishishwa vyimitonore yumye cane bagakoresh inkoni ndende kuruhande hakaba hari inzu yubatswe n'amategura idasize irangi.

Umuntu w,umugabo yambaye igitambara mu mutwe c'ibara rigomba gusa iryera n'iryirabura akaba ateruye muntoke ibiyoba bitarashishugwa inyuma yiwe hari umurima w,ibigori wagutse .

Ibigori baboheye hamwe ari vyinshi kugiti, bakabibohesha ibishishwa vyayo. Ivyo bigori n'ibishishwa vyose bikaba vyumye, vyumishwa n'izuba. Inyuma yaho hari ibiti birebire n'ibindi vyatsi.

Imfungurwa bidimitonore imanitswa hantu hejuru ku biti ikabisa nk'iyumye kubishishwa ibara rigomba gusank' iryo umuhondo inyuma yaho hari ibindi biti, bitewe bisanzwe.

Umurima wagutse, munini cane warimwo ibiterekwa vy'ibigori bitarera, hakaba hari nibindi biti ku ruhande vyinshi nurundi ruzi rurerure rugenda, hubatswe amazu amwe amwe ariko make impande y'uwo murima.

Amababi y'ibeterwa vyishi biri hamwe ni maremare yonze afise nutundi dushugwe ,Ayo mababi yerekana ko ari ibiterwa vyibigori bitarera ,bitaragera no kwera bikiri bishasha bigifise n'ibara ry'urwatsi rubisi

Imifuko myinshi bagerekeranije irimwo ivyo kurya bita ibiyoba iyo mifuko imeze nk'imisegetera ifise ibara ry'ubururu hari imwe imwe bazingiyeko ikintu gisa nk'icera.

Ukuboko kumuntu gufashe imitonore yasoromye miremire cane ifise ibara ry'urwatsi rubisi akaba yishize hejuru yurutaro rujishe mwibara rigomba gusa ry'umuhondo hamwe ni ry'umugina.

Intete z'ibiharage bashize hamwe ari nyinshi zifise ibara ry'umuhondo kenshi na kenshi bita bitoto, hakaba nakandi gaterwa kimitonore batonoye harimwo udutete tutarasha neza dufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ibitegwa vy'ubwishaza canke ubushaza hakabamwo bimwe bimwe bitonowe hari n'udutete tumwe twaguye hasi kwivu hari n'ibindi bidatonowe bikaba bifise ibara risa nk'urwatsi.

Ibitegwa bifise amababi manini yagutse atari maremare, bikaba bikiri bishasha babiteye bitonze ku murongo, biri mw'ivu rifise ibara rigomba nko kwirabura, ikirere kikaba kimuritswe n'izuba.

Imifuko ibiri irimwo infungurwa bita ibiharage vy'ubwoko butandukanye. Mu mufuko wambere hari ibiharage bita bitoto bifise ibara rigomba gusa nk'iryumuhondo, muwakabiri hari ibiharage bigomba gusa nkibitukura.

imifuko y' ibiharage myinshi bashize hamwe. akaba ari biharage vy' ubwoko bwinshi butandukanye hari ibifise ibara ritukura ibindi bikaba bifise ayandi mabara menshi atandukanye iyo mifuko yose ishizwe hamwe yuguruye.

Imfungurwa bita Imitonore iri mugaseke kamwe itandukanijwe kumabara yayo. Hari Imitonore ifise Ibara ry'Umuhondo, niyindi mitonore iri kuruhande ifise Ibara ry'urwatsi rubisi.

Igiterwa c’imitonore batarasoroma gifise amababi ariko amazi yerekanako bari bakivomera canke ari imvura canke ikaba yari igihita iyo mvura.

Abantu bavura ibitungwa bakaba bambaye impuzu zisa z'ubururu, bafashe impene bakaba bariko barayivura, ikaba iriko iva n'amaraso. Iyo mpene ifise ibara ry'irabura nirindi ry'umugina.

Igitugwa citwa inka gifise amahembe manini murubwo bwoko bakaca bayita inyambo. Iyo nka ifise amabara atandukanye abiri ikabifise ibara ry' umugina , n’irindi bara ryera inyuma yaho hakaba hari izindi nka zo muri ubwo bwoko.

Ubworozi bw'inkoko iyo nayo akaba ari imiswi hari myinshi itonze kumurongo n'iyindi itandukanye, ziri munyubako zayo hakaba hari nakamwe gahagaze hejuru y'ibintu bisa nk'ivyatsi vyumvye.

Ubukoko bwo korora bit'ubukwavu, bufise amatwi maremare, buri mu nzu yabwo, hamwe n'ibindi bitegwa vy'ibitoke inyuma y'umugabo yambaye umupira w'amaboko maremare, ufise ibara ritukura.

Ibitungwa bibiri vyitwa inka vyibara ryirabura bihagaze hamye biriko birarisha ubwatsi. Impande yaho huzuye amararo menshi nibindi biti inyuma birebire.

Igitungwa citwa intama abantu benshi borora rimwe rimwe bagakoresha urukoba rwayo mugukora impunzu canke bakadandaza inyama yazo, inyuma yaho hatewe utundi uduti dutoduto, nibindi vyatsi.

Umugabo ahagaze hagati mw'ishamba yambaye agafukamunwa gafise ibara ry'ubururu. Akaba afashe muntoke imiti atera ibiterwa. Akaba yambaye n'ishati yamaboko maremare ifise ibara ryera.

Ibiti bateranije hamwe kugira bubake ikintu gisakawe n'ibati, bikaba vyubakiwe hejuru y'isima hasi hakaba hari n'ikinogo, iruhande hari ibiti n'ivyatsi bisa nkivyumye.

Imiswi y'inkoko bashize hamwe ari myinshi, ifise ibara rigomba gusa n'iryumuhondo , ikaba iri mukantu k'agaseke kabonerana , gafise ibara rigomba gusa nk'iryera atari cane.

Ubworozi bw'ibikoko bita inkoko, bashize hamwe ari nyinshi. Ivyo bikoko bifise amaguru abiri, inzara zirezire hamwe n'amababa. Izo nkoko bashobora kuzikuramwo amagi, kugira bayadandaze canke bakazibaga kugira badandaze inyama zayo.

Ibitungwa vyitwa inka baragiye, bajanye kurisha, zimwe zikaba zifise amabara atandukanye, iryera n'iryumugina, hakaba harimwo izindi zifise ibara ry'umugina yonyene.

Umugabo ahagaze mukibuga cagutse kitaramera ivyatsi, akaba afashe akaguru k'impene ifise amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryirabura ,hakaba hari n'ibindi biti bitewe kuruhande.

Umugabo yambaye inkofero, ishati yamabara atandukanye, akaba afashe mu ntoke ikintu akoresha mukugaburira inka. Izo nka ni nyinshi zikaba ziri mwiraro zifise ibara ryera niryirabura.

Inyama bakase mu dupande duto duto zifise ibara rigomba gusa nk’iritukura, ni nyinshi bazishize hamwe, rimwe rimwe bakazita umusoso ugasanga ziva ku nka canke ikindi gihe zikaba zavuye ku mpene.

Umugabo yambaye ishati y'amaboko magufi ifise ibara ryera akaba afise urushinge mu ntoke nakandi gacupa gahinduriye, imbere yiwe hari inka zamabara atandukanye, zimwe zifise ibara ryirabura izindi zikagira ibara ryera.

Abantu babiri bahagararanye harimwo Umugabo n'Umugore bambaye amashati y'Amaboko maremare afise ibara ryera, abo bantu babita abanganga bibitungwa, uwo mugabo akaba afise igitungwa borora citwa Ingurube.

Imiswi y'inkoko nyinshi irahantu hamwe ikaba ifise ibara ryera yatanguye no gukura. Aho hantu hafise ibara ryera hakaba hari n'amatara ariko araka. Iyo miswi irahantu kw'ivu isa nk'iryumye.

Abagabo babiri bari mw'iraro ry'inka, umwe muribo akaba yambaye impuzu ifise ibara ry'urwatsi. Imbere yabo hahagaze inka ifise amabara abiri atandukanye, iryera n'iryirabura. Hakaba hari n'ibiterwa vy'ibitoke inyuma y'iryo raro.

Umuntu w'umugabo ahagaze arikumwe n'inka, akaba yambaye impuzu y'amaboko maremare ifise ibara ry'urwatsi, iyo nka ikaba ifise amabara atandukanye, harimwo iryirabura n'irindi bara ryera.

Ibitungwa vyitw'impene bashize ahantu hamwe ari vyinshi bariko bararagira, zikaba zifise amabara atandukanye, hari iz'amabara yera, hari izifise amabara abiri i ryera; n'iryirabura, n'izindi zifise ibara ry'umugina.

Umuntu w'umugabo ahagaze hagati mw'ishamba, yambaye agapfukamunwa k'ubururu, n'ishati y'amaboko maremare yera, akababa afise mu ntoke akantu k'agacupa kagomba gusa nk'akera, karimwo ibintu umengo n'amazi.

Igikoko co korora bita impene kidafise amahembe gifise n’amabara atandukanye menshi hakaba harimwo ibara ryirabura, irindi ryera n’irindi rigomba gusa nki ry’umugina.

Ubuseke bwinshi bw'amagi bagerekeranije ahantu munzu. Ayo magi akaba ava mubworozi bw'Inkoko, benshi bakaba bayadandaza kugira baronke amafaranga.

Imbwa nyinshi zirikumwe n'abandi bantu bari muvyatsi, hakaba hari Imbwa zimwe ziboshwe nimigozi yera, hakaba hari n'abandi bantu bamwe bambaye Imipira yera, abandi bambaye Imipira itukura.

Ubworozi bw'Impene nyinshi ziri ahantu hamwe zifise n'amabara menshi atandukanye. Abagabo babiri bakaba bafashe imwe murizo ifise Ibara ry'Umugina n'Amaguru afise Ibara ry'irabura.

ubwoko bw' nyoni bita inuma ifise amabara atandukanye hakaba harimwo ibara risa n' umugina irindi rigasa niryirabura ihagaze kuvyatsi hakaba harutundi twatsi kuruhande dutoduto dufise ibara risa nkiryumye.

Agakoko ko mwishamba bita ingeregere ,gasimba cane gafise amaboko n’amaguru maremare , kenshi na kenshi kakaba gafise ibara ry’umugina, kari ahantu hari ivyatsi nibiti vyinshi .

Ubwoko bw'inyoni bita Inuma ihagaze kugati gato gato, iyo numa ikaba ifise amabara menshi atandukanye harimwo ibara rigomba gusa niry'urwatsi rubisi hakaba hari n'utundi tubabi kuruhande dusa nkutwumye dufise ibara nkiry'umuhondo .

Akanyoni gahagaze kutwatsi twumye, kakaba gafise amabara menshi atandukanye, amaguru afise ibara risa nk'iritukura, hama kumababa kakaba gafise ibara ryirabura kumunwa akaba ari iryumuhondo namaso atukura.

Imbwa yo mwishamba ihagaze ahantu ku vyatsi, bumwe bumwe busa nk'ubwumye, ikaba ifise umurizo muremure ,n'amabara atandukanye harimwo iry'umugina, iryirabura ,n'iryera.

Igikoko co mwishamba bita inkende gihagaze kugiti, ivyo biti bikaba bidafise amababi menshi iyo nkende ifise amatama avyibushe n'amabara menshi atandukanye amaboko akaba afise ibara ryirabura.

Ibikoko vy'omwishamba vyo mubwoko bwinkende binini binini bigangutse bifise ibara ry'irabura bakavyita inguge biri ahantu hari ivyatsi vyumye nurundi ruzi kuruhande.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ku duti duto duto, dufise ibara rigomba gusa nkiritukura. Iyo nyoni ifise amabara atandukanye, hakaba harimwo ibara ryirabura, ku maguru ikaba ifise ibara risa nkiry'umuhondo.

Igikoko bita ikiburuburu kikaba gihindura amabara, gifise amabara menshi harimwo iry’ubururu, n’irindi umengo n’iryugwatsi rubisi hakaba hariko n’utuntu tw’uturongorongo ku mubiri w’ico gikoko.

Igikoko co mw'ishamba kiri m'ubwoko bumwe nk'ubwizoka gifise umutwe usa nk'uwizoka kikaba gifise umubiri uriko amabara menshi atadukanye hariko n'utuburugu twera, ico gikoko gifise amaguru ane n'umurizo muremure.

Agakoko ko mw'ishamba kari mu bwoko bw'inkende. Ako ni gato kakaba gafise ubwoya bwinshi, ubwoya bugomba kugira ibara nkiry'umugina. Kaba gafise amabara menshi atandukanye, ugasanga muntoke gafise ibara ryirabura.

Inzoka yo mw’ishamba ifise ibara ry’irabura hose kumubiri ikigendera kutwatsi duto duto dufise ibara risa nk’iryumye, iyo nzoka ikaba ifise ubumara iyo igukomoye .

Ibikoko vyo mw'ishamba bibiri bihagaze hamwe, binini binini vyo mu bwoko bw'inkende, bita inguge, bihagaze mw'ishamba rifise amashugwe n'amababi menshi ariko matomato, atabindi biti birebire ku ruhande.

Ubwoko bw'inyoni buhagaze hamwe ari bwinshik bufise amabara atandukanye, hari ibara ryera n'irindi ry'irabura , kuruhande hakaba ubundi bwoko bw'inyoni bufise amabara menshi ariko iyiboneka cane n'ibara ry'ubururu.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ku gashami gato k'igiti kakaba gafise amabara menshi atandukanye, gafise umurizo muremure n'akantu umengo nagashatsi hejuru, kakaba gafise n'irindi bara rigomba gusa niryirabura kumunwa.

Ubwoko bw'inyoni ifise amabara menshi atandukanye harimo ibara ryera iyisa ni ry'umugina nirindi ryirabura ikaba ifise nakandi kabara k'umuhondo gato. Ihagaze kugiti kitagira amababi.

Ubwoko bw'inyoni bita igihuna, kikaba gihagaze ku giti kiriko utuntu dusa nk'utwatsi twamereyeko, gifise amabara atandukanye harimwo iryera hama amaso yayo akaba arimwo ibara rigomba gusa nk'iritukura bukebuke.

Igikoko co mw’ishamba gihagaze hejuru ku giti, gifise amashami manini n’amababi. Ico gikoko gifise amabara menshi ku mubiri, hakaba harimwo n’ibara ryirabura. Hari igikoko catabuye kiriko kiva n’amaraso.

Igikoko co mu mazi bita imvubu ariko rimwe rimwe kigendera no kw'isi gifise amatwi mato, amenyo maremare kikaba kivyibushe kirya n'ivyatsi, kiri mu mazi afise ibara agomba gusa n'urwatsi.

Akanyoni gahagaze ku twatsi duto duto harimwo tumwe twumye twibara ryumuhondo iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye harimwo iryera, iryumugina nirindi ryirabura ku maso ikaba ifise akazingi kasa nkagatukura.

Igikoko c'igitungwa citwa ingurube, gifise umurizo mugufi ,n'amatwi magufi kikaba gifise ibara rigomba gusa nki ry'umugina, gikahagaze mu vyondo vyumye kikaba cunamye kiriko kirarya ibiraho.

Ubwoko bw’inyoni, ihagaze ku gati karekare ikaba ifise amabara atandukanye. Ku mababa ifise ibara rigomba gusa nk’iry’umugina hamwe n’iryirabura bivanze, ahandi ikaba ifise ibara ryera.

Igikoko co mw'ishamba kirya inyama bita ingwe, kikaba gihagaze hejuru ku giti gifise n'ikindi gikoko cariye kiriko kiva n'amaraso, iyo ngwe ifise amabara atandukanye hakabamwo utuburungu dusa nkutwirabura.

Inyoni nyishi zihagaze kubitsinga vy’amatara hakaba hari izihagaze ku’umurongo umwe izo nyini ni zitozito zikaba zifise n’amabara meshi atandukanye hejuru zifise ibara ryirabura musi rikagira ibara ryera.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kugiti gifise amahwa menshi, iyo nyoni ikaba ifise ibara ry'irabura n'akantu hejuru umengo n'agasunzu, amaso yayo harimwo ibara ry'umuhondo niry'irabura.

Ubwoko bw’inyoni nini ikunda kugendera hejuru ku mazi, ikabaifise agafi yarobesheje umunwa wayo muremure, ifise amabara atandukanye harimwo iryera n’irindi ryirabura bukebuke.

Ubwoko bw'inyoni bwitwa inuma ifise amabara atandukanye, hasi ushobora kubona ibara ry'irabura hejuru kwizosi ukabona ibara ry'urwatsi rubisi. Iruhande yaho hari nibindi vyatsi.

Ubwoko bwinyoni ikaba imeze nkiyivyibushe ifise amabara menshi atandukanye, haribara ryera nirindi ryirabura, ikaba ifashe mukanwa akantu kakatsi konze gato gato, ikaba itambukira mumusenyi.

Ibikoko vyomwishamba birimubwoko bwinkende bita inguge akaba ari binini bigangutse bifise ibara iryirabura bihagaze hagati mwishamba ririmwo ibiterwa butandukanye.

Ubwoko bwinyoni ifise amabara menshi atandukanye kumababa harimwo iryumugina irigomba gusa nkiryirabura kumunwa ikaba ifise akantu kakarongo kumuhondo hamwe no mujisho.

Agakoko ko mwishamba ko m'ubwoko bw'Inkende gahagaze kubiti bitobito bifise amababi hose. Iyo nkende ifise amabara atandukanye harimwo iryirabura, nirindi rishaka gusa niritukura bukebuke.

Igikoko comw'ishamba kinini gifise n'amatwi manini bita inzovu haka hari umugabo w'umuzungu afashe amenyo yayo akaba yambaye ingofero agapira hamwe nikabutura

Inyoni atari nini ifise amabara meshi ikaba ifise n'umunwa muremure. Ifise utuntu tw'utuburungu dufise ibara ryera ahandi ikaba ifise ibara ryirabura. Ihagaze kukantu k'agati gatogato konze.

Ubwoko bw'inyoni bita igisiga gifise amababa maremare kikaba kiriko kiraguruka. Gifise amabara atandukanye harimwo ibara ry'umugina n'ibara ryera. Kumaguru kikaba gifise ibara risa nk’iryumuhondo.

Agakoko ko mw'ishamba gahagaze hejuru ku giti kinini, gafise amabara menshi atandukanye guhera hejuru ku mutwe gushika ku murizo. Karafise ibara rigomba gusa nkiryirabura, irindi ryera n'irindi rigomba gusa nkiry'umugina.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma, ihagaze ahantu mutwatsi, ikaba ifise amabara atadukanye, harimwo iryirabura irindi rigomba gusa nk'iritukura, mumaso ikaba ifise n'akabara kagomba gusa nk'umuhondo hamwe n'iryirabura.

Agakoko ko mw'ishamba gahagaze muvyatsi bisa nk'ivyumye , kakaba gafise amabara abiri atandukanye harimwo imirongo ifise ibara ryera, n'iyindi mirongo ifise ibara ry'irabura.

Igikoko kiri mw'ishamba gifise ubwoya ; amatwi ; amaso ; amaguru ane n’umurizo kikaba gifise amabara meshi ku mubiri murayo mabara hakaba harimwo n’ibara ryirabura.

Inyoni ihagaze muvyatsi itari nini cane ifise n'amabara menshi atandukanye, hakaba harimwo Ibara ry'Umuhondo ; Ibara ryirabura ; Ibara ryera nirindi rigomba gusa nkiry'ubururu.